Momagumbo gamwe omuna uutaafula uuwanawa mbono walongwa miipilangi hapu kala puna niipundi , aantu ngele yahungila ohayeya nee nando oposhitaafula mpoka taakatumba taa hokolola omahokololo gawo nenge taalilepo.

Oowili dhokiikesho ohadhi kala dhili pamaludhi, dhimwe ohadhi kala tadhi adhima dho dhimwe ohadi kala ondjelele ,ngele owa hala oku landa owili yoye oto vulu oku longitha okakalata kobank Windhoek opo wuka lande owili yoye.

Otovulu wu patulule ombaanga yoye yo Nedbank ,mono hotulako oshimaliwa shoye kehe momwedhi nande kehe oshiwike. Uuna wamona oshimaliwa toyi wukapungule oshimaliwa shoye nombaanga yo Nedbank sho shikale sha gamenwa ngoye wu wape okushilongitha uuna weshipumbwa.

Aantu oyendji oye na oongodhi ndhoka dha yooloka, opu na mbaka yena oongodhi oonene, po opu na mboka yena oongodhi oonshona . Oongodhi onene ohadhi longithwa okuya komalungula, omanga oongodhi oonshona ohadhi longithwa owala okushanga nenge okudhenga.

Iimaliwa kehe oyina ongushu yithike poshilongo shawo yo ohayi thanekwa omathamo ga yooloka. Ohayi kwatwa koonyala dha yooloka ,oonyala dhimwe oontiligane dhimwe oonduudhe.

Ombaanga dhimwe ngele tadhi kongo aantu opo ye ye ya kale pamwe nayo ohaya kala ye li pehala ewanawa mpono ya tula po uupundi nuutala nuumeno uuwanawa, opo aantu oyendji sho taye ya po otaya kala ya panda oku kala pehala mpoka.

Ombaanga/ ombelewa yaNedbank otayi ithana aantu ayehe mba haya tondoka ya ka tondoke ookilometa omulongo, opo nee wuye mo methigathano ndono lyoku tondoka oto ishangitha noondola omathele gatatu nomilongo ntano ngoye opo wu wape oku ka tondoka nawa.

Momagumbo ogendji omu na uusikopa mboka hawu kala wa dhengelwa moohuke wu li kekuma mboka wa longwa miipilangi. Aantu ohaya tenteke po oongala nenge omambo nenge uumeno.

Mongashingeyi aantu ohaya tambathana iimaliwa taye yi shendje ngele ngoye owa pumbwa iimaliwa yomoshilongo shimwe oho gandja ngoye to pewa mutoyi opo wu wape okuya meni wu kalongithe iimaliwa ya moka.

Moshilando pangelo shaVenduka ohamu adhika oositola dhomaludhi ndhono hadhi landitha ano iikunwa ya talala nawa nenge iikulya yopokathimbo, mono to vulu oku ya e to ka landa oshikunwa shoye sha talala nawa e toshi nu.

Ehangano lyoNedbank otali yambidhidha aanasikola mbono yahala okuka tsikila nelongo lyawo mbono yahala okwiilongela sha moonkalamwenyo dhawo noka yena oshimaliwa. Ehangano lyoNedbank otali gandja iimaliwa yoondjo mbyono to vulu okwiifutila osikola yoye.

Manga inoo kutha iimaliwa yoye wu yi fale koombaanga hono ho yi mbaanga owa pumbwa oku enda mo momwaalu gwiimaliwa yoye, to yi yalula wu tale ngele oya gwana po, opo shi toyi fala kombaanga owu shi nale kutya omwaalu goye ngoka we eta ko ogu li pu ingapi.

Molwa esimaneko enene kaaleli yetu, mboka yali ya lela oshilongo sha Namibia, oya totelwa oshimaliwa shawo shoolanda omilongondatu hono yeli ko ayehe yeli yatatu, sha totwa po moku simaneka aaleli yetu Tatekulu Sam, Tatekulu Pohamba na Tatekulu Hage.

Ohautu oshiima shimwe shasimana mongaashingeyi, oshoka ohashifala aantu komahala ga yooloka unene ngele ehala oli li kokule omuntu oho longitha ohauto mpono ha thiki mbala.

Iilongo oyindji oyi na iimaliwa ya yooloka noya tulwa omathano ga yooloka, ngaashi oshimaliwa shaTanzania shoolanda omathele gatano osha tulwa eyoka ano lyili kombele.

Mongashingeyi aantu oyendji otaya kengelele aantu okukutha ko iimaliwa yawo koombaanga. Onkene ombaanga yoye kayina esiku yike kupule oshimaliwa shoye nenge yi ke kupule onomola yoye yopaumwene. Ngele owamono wafa tokengelelwa dhengela ko 0612991200.

Aantu ngele taya ka landa iinima yawo , manga yeli pomashina, ohaya yalula iimaliwa yawo opo ya wape oku gandja iimaliwa ya gwana nawa, yo kaaya kengelele aantu.

Aantu oyendji oye hole okulongitha oosola. Ohaye dhi tula momagumbo gawo nenge miikunino yawo. Mono uusiku ngele weya oosola ohadhi kwatakanithwa kumwe noolamba ndhono hadhi tema. Osola ohayi longo ketango.

Uutalala ngele wa thiki aantu oyendji ohaya tondokele koositola dho popepi, opo yaka lande oombulukweya dhuutalala noombindja. Opuna oositola dhoka hadhi adhika iikutu yuutalala mbyono aantu haya yi yaka lande.

Iipundi oyindji yokukuutumba ohayi longwa miipilangi. Mono hayi kala ya hongwa nawa, ya hongwa ya opala tayi monika nawa, naantu oye hole okukuutumba ko, oshoka ohayi kala iiwanawa lela.

Mongaashingeyi aantu ohaya vulu oku tumina thana iimaliwa oku ziilila koongodhi, ngele omuntu okuli kokule nangweye oho kutha ongodhi, to tula ko oonomola dhoka hadhi longithwa opo wu wape oku tumina omuntu oshimaliwa.

Ombeka yokuninga oomboloto okwa li yape aantu iimaliwa mono kwali yasindana. Omuntu gumwe okwa sindana N$10000, gumwe okwasindana N$7000 yegumwe okwasindana N$5000 okuza kombeka yaBakpro.

Oma mbakumbaku ogeli ga simana mongashingeyi oshoka ohaga pulula omapya ,ohaga pulula taga endelele opo ga mane mbala aantu oyendji oyi ikongela oma mbakumbaku gawo opo ya wape oku kala haa pulula mbala.

Aantu oyendji ohaya longitha oohauto opo ya wape okuya kiilonga nenge opo ya wape okuya komahala gontumba. Ngele ehala olili kokule nena oha longitha osheenditho opo a wape oku thikako mbala.

Aanilonga yomombaanga yoFNB, ohaya kala ya nyanyukwa nokugandja oshimaliwa komaudhano ga yooloka. Ohaya gandja oshimaliwa oshinene lela nohaya thaanekwa nokakalata koshimaliwa shono ya gandja.

Oositola odhindji oha dhikala dha opalekwa nawa, ositola ha yikala ya yela naalandi shi ta yeyamo oha yakala yu uvite nawa oshoka ositola oya yela oha dhi kala dhina nee dhina nooradio dhomuzizimba pombanda ndjono ha yi ulike omuntu sho eli meni mwii, tashiti moositola mono iha muyakwa naana oshoka omu na uuthano mbu ta wutala aantu shi ta yeyemo naashi ta yazimo.

Iimaliwa yaNambia oyi li pamaludhi ga yooloka, mono mu na oondola omathele gaali, oondola ethele, oondola omilongo ntano osho wo oondola omilongo mbali. Iimaliwa mbika oyina ongushu lela nohayi vulu okulanda iinima oyindji.

Ombaanga yaVenduka otayi gandja oshimaliwa koosikola dhi li ne opo dhi wape oku ikwathela mpoka dha pumbwa, Iimaliwa oyo ngushu yoomiliyona omilongo mbali naheyali.

Aaniilonga oyendji mbono haya longo moombaanga. Oyehole oku gandja iimaliwa yi ka kwathe mba ya pumbwa ekwatho yiimaliwa. Ohaya thaanekwa nomakalata ngono giimaliwa haya gandja.

Iipundi yimwe mbi ya longwa miipilangi, ohayi kala ya longwa nawa, yi na nuutaafula wayo mbono wa longwa mongonga, thimbo limwe ohawu kala wa longwa moohuke. Iipilangi oya simanekwa, oshoka ohamu longwa iinima oyindji.

Mongaashingeyi ethimbo lyuutalala naaniilonga oyendji mba haa longo moombelewa ohaa tula ko oombindja ya ningila uutalala, e taya ka longa nawa ya zala oombindja oshoka okwa talala.

Omahala gamwe gokutalelwapo ohaga kala gena uutemba wokwiiyoga koonyala, mbono hamu kala muna okapoomba . Uutemba mbuka owalongwa miipilangi nohawu kala uuwanawa lela.

Iipilangi ohayi vulu oku eta po iinima oyindji mbyono hayi vulu okutungwa. Ohayi vulu okutulwa kumwe e tashi eta po oshinima megumbo. Ohashi vulu oku eta po nenge oshitaafula nenge tashi vulu oku eta po osikopa okuziilila ashike moshipilangi.

Aantu oyendji ohaya longitha oongodhi, uunene mbono ha ye dhi longitha okuya komalungula, opo ya wape okukuthako uuyelele owundji nenge yi ilongeleko iinima oyindji komalungula.

Omagumbo ogendji ohaga tungwa noondhopi, mono aasamane oyendji haya ningi oodhopi e taye dhi landitha, opo aantu ya wape oku ka tunga omagumbo.

Oositola ohadhi kala dhu udha unene shampa wa adha mositola muna ombiliha ohamu kala muna aalandi oyendji mbono taya landa iinima yawo mbyoka yili kombiliha yo ya wape okuya nayo komagumbo.

Aatalelipo oyendji mba haa zi kiilongo niilongo oha yeya oku talela po oshilongo shaNamibia mono hayeys okutala nkene eshito lyili hayeya ya tale efuta, hateya ya tale oondundu yo taa thanekwa omathano gawo.

Aantu oyendji oye hole oku kutha omambo mono haya nyola iinima yawo, ngono haga longithwa nande okoskola una aanaskola ngele ya pewa nande oshinima shontumba yapumbwa oku shanga ohaya shanga momambo gawo taya longitha oopena.

Omagumbo ogendji ohaga kala ge na uusikopa mboka hau kala wa topolwa wa dhengelwa momakuma. Ohamu tulwa iihongomwa ya hongwa momiti ya paindwa. Ohamu tulwa wo iimeno noongala.

Oositola odhindji odhina oolaka mono hamu kala mwa tulwa iinima mbi tayi landithwa. Aalandi ngele yeya moositola ohaya ende nee noolaka . Taya kongo shi yahala etaya yi pomashina etaya futile iinima yawo eta ya yi nayo.

Aantu oyendji ohaya tsakanene pomahala mpoka apu landithwa iikutu. Iikutu oya simana komalutu oshoka ohayi sikilile omalutu getu, onkene aantu oha ya tsakanene moositola taalandamo iikutu mbyoka yahala opo ya wape oku kazala.

Oonomola yimwe, mbali, ndatu, nee, nontano, ohadhi longwa unene uunona ethimbo shi uushona, opo wuwape okukala wushi okuyalula, wo owushi oonomola moshiwambo

Aaniilonga ohaye ya pamwe ya thaanekwe ethano lyawo lyookuume, nenge ethano lyawo ndono haya thanekelwa ayehe ye li po. Ye li piitafula yawo nenge ye li moombelewa dhawo moka haya longele. Omathano ngano ohaga kala ga simana lela.

Oositola odhindji, ohadhi kala dha pakelwa nawa. Mono hamu adhikwa iinima mbi ya simana. Aantu ohaya yi mo e taya ka landa iinima yawo mbyoka ya pumbwa komagumbo e taya yi.

Moombelewa odhindji ohamu adhika muna iipundi mbyono ya longwa miipilangi tayi tentekwa omatalashe. Ohaku kuutumba aantu opo ya wape okukundathana shoka shapumbiwa okukundathanwa.

Omagumbo gamwe oge na ookombitha hadhi monika nawa mono hamu kala muna oosikopa dhoka dha longwa miipilangi nooradio dhomuzizimbe hadhi kala dha tulwa komakuma niipundi yokukutumba hono aantu haya kuutumba etaya kala taya tala ooradio dhomizizimbe.

Aantu oyendji oyena oongeshefa dhawo dhokulanditha iikutu. Mono aantu hayeya taya teke iikutu yakalandithe natango nenge yakazale. Mongashingeyi aantu oyapumbwa iikutu.

Aantu oyendji oyena ookombitha dhawo dhoka hadhi monika nawa mono hamu kala muna iipundi ya longwa miipilangi etayi tulwa uutalahe opo yi kale iipu oku kaatumbwa

Opena oositola dhono hadhi landitha iimeno, oongala nongele aantu oyi iyadha yeli mompumbwe yokukalanda oongala dhawo yatule momagumbo gawo nenge iimeno yatule momagumbo gawo. Ohayayi poostola ndhono dhopopepi etaya kalanda po iinima yawo.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya thanekwa omathano ga yooloka, ngaashi China okuna oshimaliwa sha thanekwa omusamane kombanda. Iimaliwa kehe oyi na ongushu ya yooloka yo oha yi longithwa pamukalo gwa yooloka.

Olundji ngele wa hala wu kalande iinima yoye ndele kunasha oshimaliwa peke oho vulu oku longitha ombaanga ya Bank Windhoek mono hoyi nokakalata koye eto ka landa iinima yoye mbi wa pumbwa.

Aantu oyendji ngele yayi pomahala mpono puna oositola odhindji, ohaya tsakanene, e taya landa iinima yawo, e taya thaanekelwamo momahala mono muna oositola, oshoka ohamu kala tamu monika nawa.

Oositola dhimwe ohadhi landitha iikulya ngaashi uukuki mboka wa telekwa momagadhi, hono aantu haye ya etaya landa uukuki wawo, yoya wape ya kalye. Ohaya adha po omuntu ngoka teya kwathele, nohaya gandja iimaliwa yawo etaya landa uukuki wawo.

Ostola dhimwe ohamu adhika iinima yokutula momagumbo ngaashi omalapi , omatalashe gokutula koombete, Ooskopa, iitafula oshowo niipundi mbyono yo landa etoka tula megumbo.

Mookombitha dhimwe momagumbo ogendji ohamu kala tamu monika nawa. Mono hamu kala mu na oosikopa dha tentekwa omakopi, iiyaha nuuhalasa. Ohapu kala wo pu na oshitaafula shi na iihape ngaashi omayapula, omandjembele noshowo yilwe.

Momagumbo gamwe omuna iipundi iiwanawa lela nenge omwe ya omuyenda ota vulu okuthuwa po, ta kala ta vulukitha manga omwenyo gwe. Iipundi mbyoka ya tya uukusinga mbono tawu vulu noku egamena omutse goye.

Mo Venduka omuna omahala ngono haga kala pooha dhopate . Hapu kala pwa tentekwa iitaafula niipundi. Mpono aantu haya kuutumba ngele taya vululukwa. Omahala ohaga kala owala pooha dhopate noohauto tadhi ende po owudhi wete.

Oositola odhindji ohadhi kala dhina uutemba moka aalandi ngele ta yeya mo haya kutha uutemba eta ya katula mo iinima yawo mbyoka ya hala okulanda, eta yayi pomashina aalandithi yaka dhengithile iinima yawo.

Mongaashingeyi aagundjuka yopaife oye hole okupulakena oongalo dhawo yatulako omambako komutsi , yo taya kwatakanitha nongodhi yawo ndjoka yili peke. Oha kala ihe tashendje uungalo we, ye tapulakene nawa shoka tapulakene.

Oto vulu okwiilandela ondjato yoye yoshipa mositola kehe mono hamulandithwa oondjato dhiipa nombaanga yaFNB. Oondjato dhiipa ohadhi endithwa iinima oyindji ngaashi oongodhi noolakitopa.

Moombelewa odhindji aantu ohaya kala ya kuutumba kiipundi yawo niitaafula yawo mpono hapu kala pu na omambo noombaapila, mono momambo haya shanga mo iinima yawo mbyono haye ke yi longitha.

Owili yoye yokoshikesho oto vulu oku yi mona mositola kehe, ngele nenge owa adhika kuuna oshimaliwa peke, oto vulu wu longithe okakalata kombaanga yo Bank Windhoek hono to longitha wu ka swaipe ko owili yoye yokoshikesho ndjoka wa hala.

Aantu oyendji mba ya simaneka iinamwenyo ngaashi oongombe, ohaya kala ya dhika iigunda mono uunona owo hawu kala tawu ka tula ko oongombe ethimbo ngele lya toko. Aantu ohaya ka edhilila iimuna yawo.

Oostola odhindji odhina oolaka mono hamu kala mwa tulwa iinima mbyono tayi landithwa mostola. Aalandi ngele ya hala okulanda iinima yawo moostola ohaya yi moolaka moka e taya kongo mo iinima mbyono yahala, e taya yi pomashina ye ke yi dhengithe yo ya wape kuya nayo.

Iitafula yimwe mbyono hayi kala ya hongwa miipilangi, ohayi kala iiwanawana lela oshitafula sha hongwa ndele nangoye ngele oweshi mono otashiku nana momeho eto keshi landa po wu shi fale kegumbo lyoye.

Oositola dhimwe ohadhi landitha iipundi yomatyofa mbyono hayi kala yili momalwaalwa ga yoolokathana . Omatyofa gamwe ohaga kala omatokele gamwe ohaga kala omambulawu kehe etyofa ohali kala lya tulwa uukusinga walyo mpono omuntu ha landa etyofa niikusinga yalyo.

Ombaanga yaVenduka otayi adhika moNamibia pomahala ga yooloka ngaashi Otjiwarongo, Oshifo, koSwakpmund, Oshakati oshowo nomOngwediva omo tamu adhika dhimwe dhomoombaanga.

Manga ino longitha oshimaliwa shoye kombaanga yoye, owuna oku dhiladhila manga kutya otaku zi ingapi, notaku kala ingapi, no ingapi to longitha. Owuna oku dhiladhila tango opo wu kale wushi kutya iimaliwa to kutha ko oyi thike peni.

Aantu oyendji oya ninga uutala wawo womalandithilo pooha noositola, mpono haya landitha iikulya ngaashi omabanana, omayapula, omamango oshowo iinima yilwe oyindji.

Aantu ayehe ohaya hingi oohauto. Aakulukadhi naasamane ohaya hingi oohauto ngaashi ethimbo ndino lyuutalala . Aantu oya tulako oondjatha dhuutalala opo kaaya se uutalala Ngele taya hingi mopate.

Ombaanga yaBank Windhoek oyali ya gandja oshimaliwa kuVeronica, sho a li a pandula unene sho a mono oshimaliwa shoka. Okwa li a popi kutya okwa landa mo iipungulitho yomegumbo, okwa landa mo iinima oyindji nokuna omutima gu uvite ombili molwa oshimaliwa sho.

Aaniilonga oyendji moombelwa dhawo ohaya kala ya tulilwa mo omambo piitaafula noopena ndhoka haya pewa. Ohaya kala ya kutuumba piitaafula yawo yena noongodhi oonene etaya tu lilwa po uukopi wotee ya kale taya nu mo.

Oondjato odha simana, oshoka shampa kuuna ondjato, kuna mpa to e enditha iinima yoye. Aantu oye hole oku pakela iinima yawo moondjato, opo yawape okuzapo, yo yawape okukala yena iinima yawo kaayi wetike.

Oositola dhoka hadhi landitha iinima ya pumbiwa kaantu ngashingeyi. Oha mu kala mu uudha aalandi mboka hayeya oku landa iinima yawo yayoloka. Haa landamo iipumbiwa yawo etayi nayo.

Oositola dhimwe odhi na iilandithomwa yi na ombiliha lela mono to vulu okuya ko eto ka landa mo iinima yoye mbyoka wa pumbwa, to landa mo nande omakende goye gomalovu nenge gomagadhi. To landa mo kehe oshinima shoka wa pumbwa kombiliha lela.

Opo wugamene ombaanga yoye kaantu mboka haya kengelele aantu. Ombaanga yoye kayina esiku yikeku pule oshimaliwa kutya oto pewa shike eto gandja oshimaliwa . Opo wugamene ombaanga yoye dhengela konomola 0612991200.

Iipundi yimwe ohayi kala ya pangelwa nawa. Hayi kala yina niitafula yawo, nohayi kala yina nuupundi uushona wawo. Ohayi kala iiwanawa lela oku kala omutumba. Iipundi tayi monika nawa.

Ehangano lyoFNB ano otali ku tseyithile kutya yanda ano okwiindila. Nongele oto indile, indila ngele sha pumbiwa, nelalakano lyokufuta mbalambala iinima yaantu mbyo wa indila, tashi ziilile kombaanga yaFNB.

Oositola dhiikulya odhindji moshilongo shetu, mono hamu landitha iikulya mbyono ya telekwa nale niikulya mbyono inayi telekwa. Aalandi ohaye ya nduno yo taya landa iikulya yawo mbyoka ya pumbwa yo taya shuna komagumbo ya wape ya ka lye nenge ya ka teleke iikulya yawo.

Aagundjuka yongaashingeyi oye hole okudhana omaudhano ga yooloka ngaashi etanga lyopeke, mono haya kala taya dhana yeli koombinga etanga taye lyuumbu mombanda yo taye lihakele.

Aantu oyendji uuna ya pumbwasha oha ya kutha iimaliwa mbyono haya kalanda nayo. Kapu na oshinima hashi pewa omuntu oshali mongaashingeyi aantu ohaya longitha iimaliwa ano opo keegumwe wumone shoka wa pumbwa.

Omahala ogendji ngono gena oositola ohaga kala gena oositola dhimwe odhili pevi dhimwe odhili pombanda. Onkene ngele omuntu okwa hala oshinima shili positola yili pombanda ohe ende etayi pombanda etaka landa oshinima she.

Aakuluntu oyendji momagumbo oye hole okukala ya kuutumba koombete dhawo nenge ya lala mpono haa kala taya lesha omambo gawo, yo tayi inyanyudha tayi ikutha uuza.

Oyendji ohaya tsakanene pomahala mpono hapu kala pu na oositola dhomaludhi nomaludhi hono aantu haya ka landa iinima yawo mbyoka ya pumbwa, ano haya landa oompumbwe dhawo. Ohaya tsakanene pomahala mpono pu na ehala lyositola.

Aantu ohaa pangele oosikopa dhawo opo yekedhi landithe, ohaa pangele oosikopa dhoku tulwa iikulya niikutu yawo ohaa pangele woo niitafula.

Epandela lyetu lya Namibia olina omalwaala geli gatano, mono muna elwaala ezizi, elwaala etokele, elwaala etiligane, elwaala embulawu, nelwaala eshunga.

Omahala gamwe ohaga kala taga monika nawa momagumbo, mpono hapu kala pwa tulwa uutya tawu mwenyeke mo omwenyo, noongala tadhi imemehitha omuntu, niipundi hayi kala iiwanawa nuutafula wa tentekwa uungala.

Fransina Ashingola okwali asindana okuzilila kombaanga yaWindhoek. Moka ali asindana iimaliwa oondola 2500 nokakalata ke okatiligane.

Iimaliwa oya simana mongashingeyi. Kehe shimwe omuntu a pumbwa, okwa pumbwa oku kala ena iimaliwa opo a wape okugwanitha po shoka a hala, nande okwa hala oku landa egumbo okuna ku gandja iimaliwa tango.

Iimeno yoongala oyindji ndjono hayi landithwa ohayi kala ya pakelwa muulaka mono aantu haye ya e taya hogolola mo oongala dhawo ndhi ya panda e taye dhi landa po yaye nadho.

Aalandithi yuupana ohaya landitha kaantu mboka yena iimaliwa peke nenge ka yenasha iimaliwa peke, ngele owuna oshimaliwa peke oho vulu oku gandja ngoye to landa oka pana koye, ngele kunasha oho tumu no mbanga ngoye to landa onyama yoye.

Olundji ngele aantu taya katalelapo iilongo yayooloka ihayayi niimaliwa yomoshilongo shawo, ohaye keyi shendja koombaanga opo yawape okuya moshilongo shono shontumba niimaliwa yomoshilongo mo.

Moombelewa odhindji ohamu kala muna iipundi yokukuutumba, mbyono hayi kuutumbwa kaaniilonga mbo haya longo mo ohapu kala puna niitaafula iiwanawa. Iipundi mbyono ohayi kala tayi idhingoloka ngele omuntu e li ko.

Aantu mba haa longo moombelewa piitafula yawo oha pu kala puna oopena, omambo nuukopi wotee. Mbono haye wu tulilwapo una ya hala oku nwa ootee.

Omuntu ngele ta gandja iimaliwa kumukwawo nena oha endulula mo opo a tale ngele omwalu gwiimaliwa mbyoka ta gandja oya gwana. Nomuntu ngono ta pewa iimaliwa naye ohe endulula mo opo a tale kutya iimaliwa mbi a pewa oya gwana.

Mesiku lyemanguluko ilandela ano otiivi yoye ndjoka ya li yi na omayovi omulongo nagaali nonethele gahetatu payife oyi na omayovi omulongo komutse oshowo otiivi oshona ndjono ya li yi na omayovi omugoyi nethele paife oyina omayovi gahamano nomathele gatano.

Oostola odhindji ohadhi landitha iinima kombiliha mono haya mono aalandi oyendji. Shampa oshinima dhina ombiliha aalandi ohaye ya mo oyendji e taya kala taya kongo iinima yawo mbi yina ombiliha, yo taye yi landa po.

Aagundjuka yongaashingeyi oye hole okumonika nawa. Oye hole oku ilandela omakende gawo gokomeho nuutenda woko makutsi . Eta ya yi yaka konge iinima yawo moositola.

Ombaanga yo Standard Bank otayi ku pe ompito wu ka tote okakalata koye hono to vulu oku ka longitha okulanda iinima yoye nenge okulanda ohauto yoye, nenge oku ka landa iikulya nako.

Ohauto oshinima sha simana unene ngaashi oohato ndhi oonene dhi na uulunda uyali oha mu kala mu na ehala nawa ngele aantu ota ya zipo ndele oya tya niinima oyindji oha ye yi tula mohauto e taya londo.

Mongaashingeyi moositola omuna omashina ngono goku vihitha. Mono omuntu ha kutha po oshikulya she shontumba shono hashi vihwa, eteya eshi vihithe atale kutya oshina ingapi, opo awape oku shi futa.

Aalandi ohaya yi mositola dhontumba e taya kongo mo iinima yawo mbyono ya hala. Ohamu kala mu na aalandithi mbono ye li pomashina mbono haya kwathele aalandi niinima yawo mbi ya hala.

Momagumbo ogendji gomoondoolopa ohamu adhika iipundi mbyono yomatyofa hono haku kaatumbwa ngele uuna omuntu a loloka nenge a hala okuthuwa po, ohayi nee koshipundi shono shetyofa e ta vululukitha omwenyo gwe e ta kala u uvite ombili.

Aantu ngele taya tungu omagumbo gawo ngele gapu okutungwa, ohaya landa ano iimbambekithi mbyono hayi kala yili momalwaala gayooloka. Ohamu kala muna oombulau, oonshunga nenge oontiligane. Ohaya mbambeke omagumbo gawo opo gakale taga monika nawa , go gakale goopala nawa.

Olundji pomashina ohapu kala pu na aakwatheli mba haya kwathele aalandi mba haye ya moositola, taya kwathelwa okudhengitha iinima yawo, opo ya wape okuya niinima yawo mbi ya pumbwa komagumbo.

Miipilangi ohamu kuthwa iinima oyindji mono hamu hongwa uutafula, tamu hongwa iipundi. Iipundi mbyono hayi kala iiwanawa nuutafula uuwanwa hawu tulwa momagumbo etamu kala tamu monika nawa.

Selma Petrus okwa li a sindana ongodhi ye yoshihape omulongo nahamano ndjono yina omathano geli gatatu konima. Ongodhi ndjika ombwanawa lela, yo ohayi thaaneke omathano omawaanawa lela.

Aantu oyendji ngele yapewa iimaliwa nenge yamono ofuto yawo yo komwedhi ,ohaya yalula iimaliwa yawo tango manga inayazapo pehala mpoka opo ya wape okumona kutya iimaliwa yawo oya gwanapo

Oohauto odha simana oshoka ohadhi fala aantu pomahala gayooloka. Aantu ohaya hingi oohauto dhawo etaya tula mo omahooli niimaliwa yotaya falwa pomahala gontumba.

Iipilangi ohayi hongwa miiti, mono miipilangi hamu kuthwa iinima oyindji ngaashi iitaafula niipundi. Iitaafula ohayi kala ya ngongwa mo nawa, mono hayi ka kwatelwa.

Oositola moshilongo shetu odhi li mo dha yooloka. Opuna oositola ndhi hadhi landitha iikulya, po opuna oositola ndhi hadhi landitha oosikopa dho ku tula iikutu, nomatyofa go ku kuutumba , oombete dho ku lala, niitaafula yoku tenteka iinima yetu.

Aantu yamwe ngele ta kalanda iinima yawo ngele kaye nasha iimaliwa yomafo ,ohaya kala miimaliwa iikukutu. Iimaliwa iikukutu nayo ohayi tambiwako uuna wala oku landa oshima shoye, otoshi pewa

Ilandela embako lyoye nombaanga yaFNB lyono lyali lina N$ 6 999, paife olyina N$ 6 299. Olyeya ihe kombiliha lela onkene ilandela lyoye nombaanga yaFNB.

Indongo Toyota oku na oohauto ndhono to vulu okudhi landa okuzilila kehangano lyoNed Bank oto vulu okuyako kombanga yoNed Bank to landa ohauto yoye koIndongo Toyota okuzilila kombanga yoNed Bank oto vulu okumona ohauto yoye nombanga.

Oto vulu okulongitha okakalata koye koBank Windhoek hono tovulu okukaSwipe ohauto yoye ndjoka wahala, ohauto yoye ndji wuuvite kutya oyo oombwanawa kungoye . Ano thikama wuka sindane oToyota Corrola nokakalata koye kaBank Windhoek.

Ndhono odho ano omikalo dhi li mbali opo wu vule oku totapo ombaanga yo ye na FNB nenge wu ninge oka kalata koye. Wuninge o account yoye hono tokala to pungula iimaliwa. Oto patulula ombaanga yoye onga omulongwa eto kala ho tula ko iimaliwa yoye.

Ilandela okashina koye ko ku opaleka, nombaanga ya (FNB) hono ka li kana oondola eyovi limwe omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi, nokeya kombiliha elela paife, kena oondola eyovi limwe, omathele ga heyali nomilongo omugoyi nomugoyi.

Owuna kuume koye wa hala okutumina oshimaliwa ombaadhilila? Ehangano lyo Bank Windhoek olyi na EasyWallet ndjono hayi tumwa komuntu wuli nange omegumbo ye mukweni okuli nande okondoolopa yi ilile, eli mompumbwe yoshimaliwa. Oho mu tumine ihe oshimaliwa shono hashi ithanwa oEasyWallet. Hashi ningwa nee ko *140*295#.

Moshilongo shetu omuna oositola hadhikalandwaa oompumbwe dhetu twa pumbwa paife tovulu oku kalandamo iikwathi yoye mbyoka wapumbwa nopuna omashina mpono omuntu hoka dhengitha iinima yoye .Aayakulwa taya yi momukweyo, omukwatheli teu kwathele tamu dhengitha iinima yeni.

Oto vulu oku kala hoyi kosikola owahala oku pungula iimaliwa yoye. Patulula o kambo koye hono vulu oku kala hopungula oshimaliwa shoye oshishona nenge oshinene. Oto vulu oku shi fala ko kambo yoye etashi kala shapungulwa kombaanga.

Ehangano lyo Hollard ota li kongo aantu mboka ya hala okuwayimina oamwe nayo ngele owuli wa hala okuya mehangano ndele kushi mpa toyi. Ehangano lyo Hollard olyi li ndono lya pumbwa aantu aape, onkene oto vulu okuya mo.

Ngele owa mono kutya iimaliwa oye ku ningila oyindji megumbo no wu wete wuna iimaliwa oyindji unene ito vulu nokuyi pungula megumbo. Oho kutha iimaliwa yoye toyi kombaanga toyi pungula. Hono hayi kala yi li megameno enene lela, to keyi kutha ike uuna wuli mompumbwe ya yo.

Ngele owi iyadha wu li megumbo to lika koomwe, oho yi positola yontumba popepi nangoye wu ka lande onete yoye yoomwe, e toyi tula ko wi ikaleke kokule nokulika koomwe ngoye wu kwatwe komukithi gwaMalaria, oshoka ogwa nika oshiponga noonkondo.

Okupakela iimaliwa kakushi okudhigu otovulu oku kutha owala iimaliwa etoyi tala kutya mbino ingapi mbino ingapi toyi yoolola ngoye toyi pakele nawa shi ikolelela kutya dhino oolanda ethele ndhino oolanda omilongontano opo todhi pakele nawa.

Iipilangi ohayi eta po iinima oyindji , oshipilangi otashi vulu okuninga okaskopa okutenteka nande oradio yomuzizimbe nande oko kutulwa nande iinima megumbo , sho otashi vulu oku eta oshipundi shokukutumba oshipilangi sho shene.

Oto vulu okulongitha oCompiuta wu nane oshimaliwa shoye nenge okashina hono ho thindi ngweye to nanako oshimaliwa shoye shoka wa li wa pumbwa. Oho dhengele mo nduno oonomola ngweye to dhenge kutya owa hala ingapi mbyono wa hala opo iimaliwa yi ze ko kokashina.

Aantu ohaya longo momapya shinasha nonkalo yongashingeyi, opo yakale taya mono mo iipalutha molwa wo ethimbo lyongashingeyi iinima oyaninga ondilo. Onkene oyena okukala yeli momapya taya longo, yo yawape okumona mo iipalutha yawape okupa mo uunona wulye, opo kaawu se nokondjala ngaashi ngaa nee momapya ohamu monika iipalutha oyindji nayi.

Momagumbo gomoNamibia ohamu kala mu na ooseti oombwanawa dhina omatyofa omawanawa, ngono ha ga kala ga tulwa nuukuusinga ya ningila uuna ngele mweya nande omuyenda oto kuutumba owala komatyofa hoka e to kala manga to vululukwa po omanga ta ye ku etele sha shoku pona (shokulya).

Futa ano ombaanga yoye nehangano lyo Bank Windhoek mono yena mo o'cellphone banking', mono ho gulu okutala omwaalu gwiimaliwa yoye mbi yili kombaanga yoye, ho vulu okugandja oshimaliwa komuntu eli kokuke nangoye, mokupitila mombaanga ya Bank Windhoek.

Oto vulu okutumina meme goye iimaliwa e li komukunda to longitha ongodhi kehe omwedhi, opo a ka lande iikulya ye ta futu oompumbwe dhe. Oho dhenge nduno *140*6626# opo wu ninge oshilyo.

Patulula ano nde to sindana okuzilila ko Standard Bank to sindana N$25,000 peke no kakalata ko N$7000 hono to kalande.

Iipilangi kayi shi ashike yokutunga omagumbo. Aantu mopaife otaya eta po iinima iipe ngaashi okuninga iipundi, omashofa, iitafula, oombete tadhi ziilile miipilangi. Onkene aantu yo paife oya tameka po iinima iipe.

Owuli wahala oku kala wuna egumbo lyoye tali monika nawa ndele kuna mpoka to vulu oku landa oongala, tondokela postola kehe yopopepi nangoye. Oongala dhoka dhina ombilihelela, uumeno woye uwanawa mbyoka wakunwa nawanawa tawu vulu oku kala tawu monika nawa megumbo.

Iimaliwa yomafo ohayi kala yi li pamaludhi ngaashi yooranda omulongo, ooranda omilongombali nooranda omilongontano. Ohayi kala nduno yi ililile, kehe shimwe oshi na olwaala lwasho lwi ilile, sho kehe shimwe oshi na ongushu yasho yi ilile.

Ngele owi iyadha to dhengelwa koonomola kuudhina mo nale mongodhi yoye tadhi limbilike. Oto vulu oku dhiblock konomola yoye dhi kale ihaadhi ku dhengele we. Thimbo limwe aantu haya kala ya hala oku kengelela aantu. Onkene oto vulu oku dhiblock ku kehe pamwe mongodhi yoye. Kuutumwalaka uufupi, kokudhengela komapandja gopawugomba.

OStandard Bank oya tula po ethigathano lyokusindana, ano hoka ku na iisindanomwa yopatatu. Monomola yotango oto sindana N$ 10 000, monomola ontiyali oto sindana N$ 5000 nomonomola ontintatu oto sindana okakala kokulanda iilandomwa yoye mositola yontumba kongushu yooN$ 2000. Ethigathano otali hulu momasiku30 Juni 2025.

Ngashingeyi momagumbo ogendji omuna omashofa ga tulwa iikusinga omashofa gokolela, omashofa ngono geli muukwatya wongolonda. Omashofa gondilo lela ngono haga vulu okukala wa kuutumba ko ndele owafa wuli kombete.

Oto vulu okukali wuli miilonga wuuvite wafa wa loloka, kunasha oonkondo ngoye owasa oomposi, ito vulu nokulonga sha we shimwe shilipo. Oho kala owala wuli mpoka wa vulwa.

Ilandela uumbisikiti woye kombiliha lela mositola kehe ndjoka to vulu okulanda, eto landa mo uumbisikiti woye omatyepisa goye, to landa ndele to faalele nande uunona komagumbo. Iinima mbyono oyo ku liwa pokathimbo, ngele owi iyadha wa pumbwa okulya sha meendelelo, iinima mbyono ohayi liwa pokathimbo.

Okugandja oshimaliwa komuntu eshi pumbwa oshi li sha simana oshoka aantu oye li moompumbwe dhoka haya iyadha ya pumbwa oshimaliwa, onkene okukwathela mukweni oshi li sha simana. Oto vulu wu gandje ku mukweni ngoka eshi pumbwa ye a ka ikwathe wo.

Iliria omilongo omugoyi na hetatu oha lundulula iimaliwa. Uuna wa hala oku ka talelapo kiilongo niilongo ya yooloka, oto vulu okuya ku Iliria omilongo omugoyi na hetatu to lundulula oshimaliwa shoye moondola nande odha USA.

Oto vulu oku ninga omusindani gwo hauto yoye. Nena shoka wuna okuninga dhengela ashike ko nomola yo mbaanga ya bank windhoek ngoye wuninge omu nelago .

Oshimaliwa mongashingeyi osha simana molwaashoka ohashi vulu oku eta po iinima oyindji, tashi vulu okulanda shi wa hala, tashi vulu okulanda shi wa pumbwa monkalamwenyo yoye yongashingeyi. Oto vulu okukala wapumbwa nande ohauto, wapumbwa nande egumbo mala ngele owamono oshimaliwa oto vulu okushilongitha nawa to lamda iinima mbyo.

Moostola dhimwe ohamu adhika muna iinima yina ombilihelela ngashi oondjato, oongaku. Nonkene aantu ohaya tsakanene mostola moka etaya landamo oondjato dhawo nenge taya landamo oongaku dhawo dhoka dhina ombiliha yo taya shuna ne una yamona kutya oya mona mosha.

Oto vulu okwiiyendela ombete yoye yatya etalashe etookele , omutse gwayo, okataafula, nuusikopa wayo womooha kombiliha. Oto vulu okuya kukehe ositola yili popepi nangoye eto vulu okulandamo ombete yoye eto vulu okukala walala kombete ombwaanawa.

Owuli wahala okukala to pungula iimaliwa yoye ndele kushi kutya otoyi pungula peni ehangano lyo Nedbank opo lili inda ndele to kapatulula ombaanga yoye nehangano lya Nedbank mono tovulu oku pungula iimaliwa yoye ngoye tovulu woo okukala twiikwatha.

Oto vulu oku landa owili yoye yokoshikesho nokakalata ka Bank Windhoek. Oto vulu okuya kehe mositola eto adhamo oowili tadhi ku nana momeho. Opuna oowili dhimwe dhilipo ombwanawa lela nowedhi mono ngeyi owedhi hala nonkene oto vulu oku longitha okakalata ka Bank Windhoek eto landa owili yoye ndjoka wa hala.

Mongashingeyi aantu yopaife ngeyi ngele to ka talelapo kiilongo ya yoolokathana, nditye ngeno nande to zi moCanada to yi nande oko Australia. Aantu ohaya yi nee ya ka lundulule iimaliwa, to lundulula oondola dha Canada to dhi tula miimaliwa ya Australia. Nenge to lundulula iimaliwa yo United Kingdom opo wu wape okuya nditye nande oko Japan.

Omagano ogali ga gandwa kaanasikola okuziilila kombaanga yaBank Windhoek, ndjono ya li ya gandja omagano ngaashi oohoolosa, omatete nomagadhi. Aanasikola oya li ya pewa omagano mwa kwatela omagadhi gomoonkwapa, omagadhi gokugwaya pethimbo ndika ngaashi kwa talala. Ombaanga yaBAnk Windhoek osho ya li ya ningi po shoka.

Uudhano womathigathano okwali wa totwapo kombaanga yo Bank Windhoek mpono pwali puna aantu ya tsakanene okuza kombinga nombinga ye ya dhane uudhano womeya uudhano mbuno hawu yiwa momeya omuntu eto kala wuli momeya manga.

Moshilongo shetu omu na aantu haya pangele iitafula yomaludhi nomaludhi okuzilila ashike miipilangi. Iitafula nenge oosikopa ndho hadhi pangelwa lelalela noonkondo hadhi pangelwa lela tadhi mwenyekemo nomwenyo gwomuntu naashi toya otoyi landa wu na omukumo.

Oositola ndhoka hadhi minika omashina ngono haga pepele aantu ombepo uusiku ngele wu uvite uupyu. Oholi tula kolusheno eta li tema. Eta li kala tali ku pepele eto kala wuuvite oka mm mbepo oka talala. Oto vulu oku ya koositola yopo pepi eto landa mo eshina lyoye.

Oto vulu wa longitha ombaanga ya FNB wu ka lande oshiketitha shoye shoku fulukitha omeya omapyu. Shono sha li shina oondola omathele gaheyali nooondola omilongo omugoyi, paife oshe ya komathele gatano nomilongo omugoyi nomugoyi, kombiliha elela na nkene oto vulu oku shi mona.

Ilandela ano osola yoye opo wukale wuna olusheno lwoye lwetango megumbo. Oto vulu oku landa osola yoye ngweye toyi tulilwako, tokala wuna uuyelele wuli megumbo ano nditye olusheno lwoketango luli megumbo.

Uuna wa hala okulanda sha shontumba oho gandja oshimaliwa opo ngoye wu mone shi wa hala oku ka landa ,oho gandja iimaliwa ngoye etopewa shi weya okulanda ,molwa wa gandja iimaliwa. Tashiti kutya aamuntu owuna okugandja oshimaliwa tango opo wu mone sho wa pumbwa.

Ngele owakala wuna omafufu ogendji komutse, ndele Kushi kutya oto ningi shike. Oto vulu wuye wukakululwe neshina ndyono hali kulula kolusheno , eto kululwa ngaashi wahala ano momukalo ngoka wahala.

Oto vulu okumona ekopi lyoye lyokolusheno kombiliha lela. Okwali lina oondola N$ 719 paife osheya kombiliha shina oondola N$ 599. Oto vulu okushilanda okupitila kombaanga yaFNB nenge wushilande owala niimaliwa peke.

Omahala gamwe oga tulilwa po ashike aantu mba haye ya okutala kutya oshilongo shono oshiwanawa ngiini. Mpono hapu kala puna uutaafula , hapu kala puna uupundi. To kuutumba po etamu tegelele mu etelwe po shoka mwa landa neyene naashoka mwa hala.

Selma Petrus okwa li a sindana ongodhi ye yoshihape 16 Pro, okuziilila kombaanga yoFNB. Natango ethigathano ina li hula, ihe otali ka hula 19 Auguste 2025. Ngele owa hala uuyelele owundji dhenga ko 0612994444

MoRubira otamu monika iilandithomwa ngaashi iikunwa, uutshepisa nongele owi iyadha wu li ponkatu mpono wa hala okunwa nenge okulya sha inda mositola yoRubira wu ka lande mo sha.

Opuna aantu mba haya longo moositola ano hawu landitha omalovu nuuleke mba yeli mompumbwe yomalovu tayeya ya lande shoka shili mokasitola ngwe etoya kwathele onga omukwatheli gwamo.

Omahala gamwe ohaga kala gena uutaafula nuupundi uuwanawa mpono omuntu hoyi eto kala po omutumba to tegelele shito etelwa po poshitaafula. Oho vulu oku etelwa po iinima oyindji ngaashi iikulya, iikunwa ngoye to lile mpono. Nge wa mana to zipo.

Uusikopa nenge nditye uunima mbono wu li miinima ya fa iipilangi ohawu dhengelwa momagumbo momakuna nenge hawu nantekwa momagumbo komakuma opo wu wape oku tula po kehe shimwe shono sha pumbwa oku tulwa po tashi monikithapo nawa, oho shi tula nee mpo.

Oshimaliwa shono sha li shagandjwa komaudhano getanga oku ziilila kombaanga yaBank Windhoek, shono sha li omayovi omathele gaali shagandjwa momasiku gaheyali omwedhi omutitano 2024.Osha li shagandjwa oku ziilila kombaanga yaBank Windhoek oshilyo shongundu yoCapricorn.

Manga ino fala iimaliwa yoye kombaanga wu keyi yalule kutya oyili ingapi inda ano megumbo eto yi yalula wu tale kutya yo yene oyili ingapi opo wu wape okuya komeho wu keyi fale kombaanga opo wu kale inoo lyalyakana kutya owa fala ko ingapi kombaanga.

Iimaliwa yongashingeyi ohayi kala yatulwa omathano ohaku kala nee kwatulwa nande aantu taya helele nenge yena omatemo yena ngaa shitaya longo yatulwe kombanda yoshimaliwa opo shipe omuntu ngono ena oshimaliwa omukumo kutya oshimaliwa oshasima.

Momagumbo ogendji oto adhamo uusikopa mbono wa hongwa miipilangi wa hongekeka nawa, mpono hapu kala pwa tulwa uumeno, eta pu tulwa uunima owundji wontumba, mbono hawu kala tawu monikila po nawa lela, opo nande omweya omuntu megumbo oha kala u uviite nawa.

Mongaashingeyi omuntu owa pumbwa oshimaliwa lela, opo wu wape oku i kwatha moompumbwe mpeya naampeya, opo wu wape oku gwanitha po kehe shoka wa pumbwa monkalamwenyo yoye, opo wu wape oku landa kehe shimwe shoka wa pumbwa noshimaliwa.

Moshilongo shetu omuna oositola mono hamu adhika, oondjato, oongaku dho kuzala , nomapaya gomoombulukweya, oto vulu oku yamo ndele to tala ondjato yoye ndjoka wa hala, nenge epaya lyoye ndyoka wa hala, nenge shono wa pumbwa, etoshi kuthamo, ngoye toyi nasho.

Omuna iitaafula hayi adhika momagumbo, yadhengelwa pamukalo gwiipilangi ashike oshatulwa esipili kombanda. Okataafula hono ohakiimonikila nande owatulapo okahalasa koye, otovulu okukamona nande owatulapo shike otovulu okukamona.

Tu hungileni ano okuziilila kombaanga yaVenduka. Aantu ohaya tsakanene pomahala gontumba gi ilile taya tula po omulilo taya tameke okupopya oohapu dhawo taya hokolola iinima yonale.

Opuna aantu mba hala yalula iimaliwa mbono hayi ithanwa ooacauntanta. Oto vulu oku ilongela onzapo yoye yuuacountanta tokalonga moombanga tamu kala tamu yalula iimaliwa pamwe naanilonga aakweni tamu yalula iimaliwa mombanga.

Owuli wa hala okuwayimina pamwe nehangano lyo NetBank-Insurance, popya naKapewasha moNgwediva ta monika konomola yongodhi ombali ohamano none, oshipatululo shaNamibia ohetatu noyimwe, one oheyali oheyali, oyimwe oheyali oheyali nohamano, nenge wuye koimayila ye karlka@gmail.com.

Aantu oyapumbwa iipundi momagumbo ngele nande opweya aayenda kuna mpoka to ya tula onkene oho kala wunamo nee iipundi yoye mbyono weyi landa pehala lyontumba etoyi tula megumbo aantu sho ta yeyamo yo otaya kuutumba kiipundi mbyoka walanda.

MoNamibia omu na aantu haya longo niimaliwa. Haye yi yalula nenge haye yi tula kumwe taye yi yoolola, mbi yi ilile mbi yi ilile, opo ya wape oku yi fala koombaanga noombaanga ye yi topolele moombaanga noombaanga, opo yi wape oku ya momake gaantu.

Pethimbo lyOokilisimesa nenge lyOopasa omahangano gi ilile ngaashi ombanga yaVenduka ohaga halele aantu nomazimo gawo uutumwalaka uuwanawa. Taye ku halele omayambeko yo Okilisimesa nenge Opaasa yoye yi kale ya yambekwa.

Iimaliwa oyi li pamaludhi. Opu na iimaliwa yomafo, ope na iimaliwa iikukutu. Oto vulu oku ka landa shono wa pumbwa niimaliwa iikukutu nenge niimaliwa mbi yomafo. Ongoye mwene ho hogolola kutya owa hala okukala niimaliwa yiipi, oyomafo nenge iikukutu.